Aantu momafudho ohaya yi komahala ngoka gomavululukilo nenge gokwiiyuvitha nawa opo ya ka dhengwe kombepo. Omahala ngoka ohaga adhikwa nee ge li kominkulo dhomilonga hoka ku na ombepo ontalala nawa.

Aanafaalama mbono haya kunu iimeno yawo ohaye yi sile oshimpwiyu oto adha nee yatya uupokopoko yatula mo omeya taya tekele iimeno yawo opo yi vule yi koke nawa.

Aantu oye hole okutsika omiti, oshoka omiti odha simana. Omiti ohadhi gandja omuzile, dho momafo gadho omo wo hamu zi ombepo ndjoka hatu fudhile mo.

Mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu nokuheya nokugongela omwiidhi, ohaya longitha owala omashina ngoka ga ndulukwa po gokuteta nokugogela omwiidhi nohaga ningi iilonga iipu.

Opena omahala ngoka hapu kala pwa ziza nawa, nopena omiti dhoka dhina uungala nongele owatala kuungala hoka omwenyo gwoye otagu kala guuvite nawa. Aantu ohaayi nee komahala huka yaka vululukwe.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya landa uundama moka haya tula oohi dhawo nomoondama moka ohaya tula mo omeya, noohi ohaye dhi tulile mo iikulya opo dhi kale tadhi li.

Aanafaalama ihaya longo nuudhigu oku tekela iikunino yawo oshoka ohaya longitha owala oopipe dhoka hadhikala dha tondoka pomakota giimeno hadhi kala dhatya uumbululu tawu ziya omeya.

Mongashingeyi aanafalama ihaa longo we nuudhigu oku tekela iikunino yawo. Oha ya longitha owala oopayipi dhoka hadhi kala tadhi shashimine iikunino.

Aanafalama ngele taakunu iimeno yawo pomakati ohaya thigipo oondjila dho kweendela. Uuna taya tekele iimeno yawo nenge taya endepo taya tala ngele iimeno yawo oya mena ngaa nawa no inayi lika nando kuupuka

Opu na oofaabulika ndhoka hadhi longo nomatama nomatama ohaga kala ga pakelwa momambamba. Omatama ohaga longithwa unene okudhogeka omihoka nosho wo okuteleka iinima yilwe.

Mbono haya munu Oohi ohaya landa uundama woku tekulila Oohi. Noohi ohadhi tulwa nee moka tadhi kala tadhi dhana dho tadhi vala, ongele tadhi pewa iikulya ya gwana.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu. Ohamu adhika wo omiti dhimwe dha sa dha kukuta, oshoka, mombuga ihamu mono omvula ya gwana nomiti ndhika ihadhi mono omeya ogendji.

Ego lyomeya, ego lyomeya olyo oshinima shoka shopawunshitwe, mpoka omeya yagakala tagagu takazi komamanya gopombanda guka pevi, Ego lyomeya moNamibia ohali adhika koRuacana.

Opena omahala ngono haga adhikwa mombuga. Omahala ngaka ohaga kala ga tungwa nawa nohapu kala woo pena uundama wokuyoga moka aantu haya yi yaka yoge uuna yuuvite uupyu.

Aanafaalama mbono haamunu oohi ohaafulu iilambo kombanda yiilambo hono ohaa tulako oothayila, yo kombanda yoothayila taatula mo omeya noohi dhawo dhoka taamunu.

Mokuti ohamu kala omiti ndhoka omileeleka, ohamu kala wo iinamwenyo ngaashi ookaandje, ooshimbungu nomamwanka wo.

This is a true in a desert.

Aantu mbono haya munu oohi, ngele yakwata oohi dhawo uuhi mboka uushona ohaye wu hogololamo moohi ndhoka oonene opo yavule yewu shune momeya , wuwape okukoka wuka ninge oohi oonene.

Mbono haa munu oohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka nenge esiku ndyoka ya hala oku lya monyama yoohi oha ya kutha oonete dhawo , taya yi muundombe wawo woohi, taa netemo oohi.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya longowe nuudhigu okuteya iimeno yawo nenge iilikolomwa yawo. Ohaya longitha owala omashina ngoka haga teyako iinima mbyoka muule wethimbo efupi.

Opuna aantu mboka yena iikunino yo kukuna oomboga. Oomboga ndhika ohadhi kunwa dhi li momukweyo dha landulathana nopokati ohadhi kala dha pitithilathana po omahala goku enda ngele omuntu ta tekele.

Momagumbo ngoka gomiti oto adha ko nee oondjepunda taya dhana, uunene ohaa kala taya dhana ngele ya tumwa ya ka tale omeya komadhiya nande koopomba dhomeya.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya tungu uundama wokutekulila oohi mboka hawu kala wa tungwa mosamende, nomeni lyuundama mbuka oha mu tulwa omeya opo oohi dhi vule okukala mo.

Aanafaalama mbono haya kunu iimeno miikunino yawo ohaye ya kumwe taya ipe omayele yo taya itulile mo nkene ye na okusila oshimpwiyu iimeno yawo.

Aantu mongaashingeyi iha ya kunu we iineno yawo mokati komutenya. Oha ye yi kunu momatala ngoka ge na othayila pombanda dho ku keelela oonte dhetango, niimeno mbika oha yi tekelwa nominino ndhoka ha dhi kala dha tondoka pomakota giimeno.

Aantu mbono haya munu oohi ohayeya nee pamwe tayii tulile mo omayele nomadhilaadhilo kutya oohi ohadhi munwa ngiini nankene dhina okusilwa oshimpwiyu.

Mombuga oha mu adhika omamanya ogendji. Oha mu kala nee omiti dhono dhaana nande omafo gasha, oshoka mombuga iha mu lokwa lela. Omiti dhino oha dhi pungula nee omeya.

Mongashingeyi aanafaalama iha ya longo we nuudhigu oku helela iimeno yawo miikunino, oha ya longitha owala omambakumbaku ngoka gena omatemo ga yaaloka, opena omatemo goku helela po opena omatemo goku pulula.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okutekela iimeno yawo. Ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala dhu ululwa uumbululu mboka hawu kala tawu ndotha omeya gu uka piimeno yawo.

MoNamibia oha mu adhika oondunda niimeno ya mena kombanda yoondundu. Oha mu adhika woo omwiidhi gwa mena mpaka na mpeyaka.

Aantu iha ya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya ihe mongaashingeyi iimeno oha yi kunwa momatala ngoka omanenenene ge na oothayila pombanda. Oothayila ndhoka oha dhi kala ne ta dhi dhindi oonte dhetango kaadhi dhenge unene komafo giimeno.

Moondundu nenge mombuga omo aatalelipo ye hole okuya. Ngele taya yi mombuga ohaya yi mo ye na iitukutuku yawo, yo taa kutha ihe iipundi yawo niitaafula, taya kala ihe ya kuutumba mombuga moka.

Mpoka efuta lya hulila nolya tsakanena nevi oha pwaadhika omavi ngoka gomawe ha ga kala ga gongelwa kombepo ta ga ningi po oondundu, naantu oye hole ne oku kala ya kuutumba koondundu hula.

Opu na ehala ndyoka li li moNamibia hali ithanwa taku tiwa Naukluft Park, hoka aantu haya yi ko ya ka talele po unene aantu mboka ya za kiilongo yilwe naantu mbaka ngele taya yi ko ohaa futu nduno.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya, ihe ohayeyi kunu momatala ngoka gena oothayila dhoku dhinda oonte dhetango.

Opuna omahala ngoka haga adhika kominkulofuta, komahala hoka ohaku adhika ehala ndoka lyafa oshinyanga nohali kala lya tema omulilo, pwa tulwa iipundi ya kundukidha ongonga.

Aanafaalama mboka haa munu oohi, ohaa kwata nee oohi e taye dhi tula momeya geli muunailona, noohi ndhoka ohaye dhi eta nee kuundombe wawo.

Mombuga ohamu adhika oondundu dha yoolokathana dhimwe oonde, dhimwe oofupi niihwa yili mpaka naampeyaka ya ntopauka nohamu kala mwa toka. Ihamu kala iihwa oyindji, oshoka ihamu mono omvula ya gwana.

Ope na omahala gamwe ngoka haga adhika mombuga, ga tungilwa po aatalelipo, aatelelipo ohaya ka lala nee komahala hoka. Omahala mpaka ohapu adhika uundama wokuyoga osho wo uutala wokugondja.

Aanafaalama mbono haya munu oondjuhwa oha ya tekula nee oondjuhwa dhawo mehala moka lya andjuka nawa, nohamu kala nee uuyaha moka hadhi kala dha tulilwa mo iikulya nomeya, dhi wape oku vala omayi.

Mpoka pwa tsakanena efuta nevi, komunkulofuta ohaku adhika evi ndyoka lyomagwe hali kala lya gongelwa kombepo ta li ningi po oondundu. Aantu oto adha ne ya kuutumba kevi hoka ye li naaholike yawo.

Ope na omahala ngoka ga gamenwa ngaashi ehala moka hamu adhika iiyamakuti; ngaashi mEtosha lyaNuumbwambwa. MEtosha ohamu adhika uundombe mpoka iiyamakuti hayi nu nohayi tsakanene nduno mpoka.

Ondjamba, kahenge osho oshinamwenyo shoka oshinene miinamwenyo iikwawo, nohashi adhika momahala ngoka ga gamenwa ngaashi Etosha. Oshinamwenyo shino oshina omakutsi omanene nomunkati omule ngoka hashi longitha okunwa omeya.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya longowe nuudhigu okutekela iikunino. Ohaya longitha owala ominino ndhoka dhu ululwa oombululu nomeya ohaga tondoka gu uka moondjila moka gu uka miikununo yawo.

Aanafaalama mboka ye na iikunino ihaa longo nuudhigu okutekela iikunino yawo. Ohaa tekele owala nominino ndhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giikunino yawo.

Onduli osho shimwe sho miinamwenyo mbyoka hayi adhika pomahala ga gamenwa ngaashi mEtosha, onduli oyi na othingo noongolo oonde, no ha yi li omafo ngoka geli pombanda yomuti no ha yi nana aatalelipo.

Aanafaalama mboka haa munu oohi, oohi ohadhi kala dha tulwa muundama mboka walongwa mosamede, nongele ya mono kutya oya hala okukwata oohi, ohaa kutha oonete dhawo e taa yi momeya moka taa kwata mo.

Mpoka efuta lya tsakanena nevi ohapu adhika omavi gomawe ngono haga gongela kombepo e taga etapo oondundu. Aantu oye hole okuya koondundu hoka yaka hinge iitukutuku yawo momafudho.

Aanafaalama mboka yokumuna oohi ohaya kala ye na uundama mboka haye wu landa wokumunina oohi, nohaya kutha mo iiyagaya momeya moka taya munine oohi, opo oohi dhaa kwatwe komikithi.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ngele ya mono nee kutya oohi dhawo odha koka ohaya kwata mo nee ndhoka oonene opo ya vule yaka lye. Ohaya kwata mo nee oohi ndhoka dhomakende, ohi ndjika oyi holike oshoka oyi na onyama ontoye.

Aatalelipo mboka ha yeya moNamibia oye hole okweenda moondundu dhaNamibia ohaya kala nee ya zala omagala. Ohaya kala nee taya ende taya tala moondundu nkene eshito li li.

Ondjamba osho oshinamwenyo shoka oshinene miinamwenyo iikwawo shina omukati nomakutsi omanene. Oshinamwenyo shika ohashi hili aataleli po okuza kiilongo yawo.

Opena aanafalama mboka ye na iikunino yoku kuna omatama. Omatama ngaka oha ga kala ga kunwa geli momukweyo, nongele ga pi ganingi omatiligane oha ye ga likola ko, ye ke ga landithe yo ya vule okwiimonena mo iiyemo.

Mombuga ohamu adhikwa oondundu, noondundu ndhika ohadhi kala dha toka kaadhi na nando oshimeno sha sha oshoka omidhi dhiimeno itadhi vulu okumena momamanya mo ihamu mono omvula yagwana.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ngele ya kwata mo oohi dhawo momeya, oho adha nee yedhi kwata taya ithaaneke nadho, unene oohi ndhoka dhomakende ndhoka dhi holike kaakulupe.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu dhimwe oonde, dhimwe oofupi nohamu adhika omiti dha mena mpeyaka naampeyaka, dhili omalopalopa nomwiidhi. Ihamu kala iihwa oyindji, oshoka ihamu mono omvula ya gwana.

Aantu mboka haya munu oohi ohaya tungu uundama wokumunina oohi, mboka hawu kala wuna oopayipi dhoka hadhi tula mo omeya muundama moka.

Aanafaalama mbono haya kala ye na ohokwe yokutekula oohi ohaya kwata oohi taye dhi umbile momatale moka mu na omeya, opo oohi dhi vule okukala mo tadhi koko.

Mombuga ya Namibia ohamu adhikwa oondunda dhoka dha tungilwa po. Hadhi kala unene dha tungwa opo aatalelipo ya lale mo. Nopoondunda mpoka ohapu adhikwa omuti ngoka gwa simana haku tiwa o-Quiver ngoka hagu kala mombuga uule wethimbo inagu mona omeya.

Kefuta ohaku adhika oondhila dhoka hadhi kala ko tadhi tuka, notadhi kongo iikulya yadho. Dhimwe ohadhi kala tadhi yakula iohi mefuta, omanga dhimwe ohadhi kala ko owala tadhi ontele okamutenya.

Mongashingeyi aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo momatala ngoka ga tulwa oothayila pombanda. Oothayila ndhika ohadhi keelele oonte dhetango, opo kaadhi dhenge unene omafo iikunomwa.

Mpoka efuta lya tsakanena nevi oha kutiwa okomunkulofuta, nokomunkulofuta ohaku adhika evi lyoka lyomawe hali kala lya gongelwa kombepo tali ningipo nee oondundu dhoka aantu yehole ku kalako ya kuutumba.

Opena aantu mboka yehole oku kuna omiti niimeno ohaya kala nee taya sile iimeno yawo oshimpwiyu taye yi tekele opo yi vule oku koka yo tayeyipe uuhoho.

Oonyanga ndhoka oontiligane ohadhi longithwa okuninga oosilaye. Dho ohadhi longithwa wo okupanga omashikisha. Oonyanga ndhika odha simana wo, oshoka ohadhi longithwa okutowalekitha omahoka.

Opena uundama mboka hawu landwa moositola woku tekula oohi, nanafaalama mbono yena ohokwe yoku tekula oohi, ohaya landa uundama mpoka taa tula mo oohi dhawo noohi ohaye dhi tulile mo nee iikulya .

Aanafaalama mboka haa tekula oohi, ohaya landa uundama mboka wo ku tekulila oohi, noohi ohadhi kala mo nee odhindji. Ohaye dhi pele mo iikulya opo dhi vule oku koka nawa ,dho dhi vule oku vala woo.

Aantu mboka taya munu oohi, oohi ohaye dhi kwata mo nee muundama wawo. Omeya moka hamu tekulilwa oohi inaga pumbwa oku kala ga kaka shinene, oshoka otaga vulu oku etela oohi omikithi.

Mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu, okuheya omwiidhi. Ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka ge na omatemo nkene ge li po oga ningilwa po okuteta nokuheya omwiidhi.

Mombuga YaNamibia ohamu adhika oondundu dhoka nomamanya geli mo. Nokomamanya hoka ohaku kala kwa shangwa ethimbo limwe noopainda. omamanya ngoka oto adha ihe gi igongela pevi lyondundu.

Aanafaalama mboka haa muna oohi ngele ya mono kutya odha koka, nenge oya hala okulya oohi esiku ndoka ohaa kutha oonete dhawo e taa ka kwata oohi.

Aanafalama mbono ye hole okukala niikunino yiimeno ohaya kala taya sile iimeno yawo oshipwiyu opo yi vule okukoka nawa yo ya vule ye yi landithe po wo.

Mongashingeyi aantu ihaya pululawe niipululo yoondongi, ihe ohaya pulula niipululo mbyoka hayi kala yananwa komambakumbaku . Embakumbaku ohali pulula tali endelele.

Ombwa osho oshinamwenyo shoka shina oondunge dhafa dhomuntu. Ombwa ngele oyuuvu uupyu ohayi yi momeya etayi lala, omo to adha yili moka tayi talaleke olutu lwayo.

Opena omahala ngoka haga adhika geli mokuti miihwa moka. Komahala huka aatalelipo oye hole ko nee okuya ko, opo yaka uvithe oomwenyo dhawo ombili yo yaka fudhe po momafudho.

Mongashingeyi aanafalama ihaya longowe nuudhigu okupulula momapya gawo, ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga kala ga nana omatemo taga pulula, nohaga mana okupulula muule we thimbo efupi.

Mombuga yaNamib ohamu adhika oondundu nokoondundu hoka ohaku adhika wo omiti dha mena ko. Omidhi dhomiti ohadhi vulu okutandula ondundu, ngele dha mene pokati komamanya.

Omambakumbaku ogeli ga simanekwa mongashingeyi, oshoka ogo iinima mbyoka hayi longo moofaalama. Omambakumbaku ogena ondilo ngele otoli landa mositola.

Mongashingeyi aantu ihaya papula we nenge ya pulule niipululo yoondongi nenge yoongombe, ihe ohaya longitha owala uushina mboka wa longwa nale wokunengeneka evi, hoka haka tulwa owala omahooli ngoye to kala we ka undula.

Aanafalama mboka haya munu oohi muudhiya nenge moondama dhawo, oohi ohaye dhi tulile mo iikulya, nohaya si oshisho opo yakwashilipaleke kutya momeya moka muna oohi odha yela nawa. Oohi opo dhaa kwatwe komikithi dhiili nodhiili.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ohaya kwata mo nee oohi dhoka oonene opo ya kalye oohi dhoka ngaashi omakende. Ekende ohi ndjoka yi holike unene yina onyama ontokele

Opena omamanya ngoka haga kala gashangwa komuhoko ngoka hakutiwa oonyule dhuupaka. omamanya hoka ohaku kala kwathanekwa nee iinamwenyo mbyoka haya yaha mokuti pethimbo kwali haya zi mokuti.

Opu na uuhilili mboka wa nika oshiponga po ope na mboka kawu na nando uuzigo. Nomongashingeyi aanafaalama ohaya kunu uuhilili wa wo moonayilona.

Aantu mboka haku tiwa oonyule dhuupaka mboka kwali haya zi mokuti okwali haya kala taya thaneke komamanya iinamwenyo mbyoka kwali ya yaha. Aantu mboka okwa li owala haya hupu mokulya onyama yiinamwenyo mbyoka ya yaha

Aanafaalama mongashingeyi iimeno yawo ohaye yi kunu momatala ngoka omanene, haga kala gena oothayila pombanda dhoku dhinda onte dhetango kaadhi yonagule po omafo giimeno. Niimeno mbika ohayi tekelwa nduno kominino dhoka hadhi kala dhili pombanda tadhi shashamine.

Aanafaalama mbyoka yokumuna oohi ngele oya mono kutya oohi dhawo otadhi si nayi, ohaya ithana aantu mboka ye na uunongo wokututsa omeya ngele otaga vulu okumuninwa oohi.

Mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu, ngele taya nengeneke evi lyoku kuna iikunomwa yawo. Ohaya longitha owala uushina mboka hawu tulwa omahooli.

Aanafaalama mboka yena iikunino ohaya fulu omikanka omileleka etaya tula mo ominino dhoka dhoku tekela iimeno opo yi kale yahapa nawa.

Muundama woohi ohamu dhika oohi dhayooloka . Ohamu kala oohi ndhoka oonshunga naandhoka oontonkele, dhatya uulungu uushona. Nongele owedhi tala oto ti owala pamwe ihadhi liwa.

Mongaashingeyi aanafalama ohaya kunu owala iimeno yawo momambamba ngoka haga kala geli meni lyetungo nohayi kala ya ziza nawa.

Aanafalama mboka haya munu oohi, muundama wawo moka haya munine oohi, kombada yuundama ohaya kala yatulako oonete opo dhi keelele iiyagaya kaayiye momeya.

Aanafalama mbokaya yena iikunino ohaya fulu omikanka omiileleka dhuukilila taya tulamo oopayipi dhoka haya longitha okutekela iikunino yawo opo iikunino yawo yikale yaziza nawa.

Ethimbo lyongulonene ngele owa tala komiti ndhoka dhaa na omafo ogendji dhi na iitayi ya kukuta pombanda ohaku kala kwa nambela oondhila ngaashi oontsa, oko hadhi kala dha londa hoka tadhi ontele okaantenya.

Opena omahala ngoka haga kala ga tungwa kominkulo dhomilonga no haga nana nee aatalelipo, aantu oye hole okuya komahala huka yeke iyuvithe nawa yo yaka dhengwepo kombepo ompe momafudho.

Mefuta ohamu adhika oohi dhayoolokathana. Oohi dhimwe oonshunga nodhimwe oontiligane. Dhimwe oontokele, omanga dhimwe oontokele dhina uutotombi uuluudhe. Oohi dhimwe ndhika shampa wedhi tala, ototi owala ihadhi liwa.

Pethimbo lyomvula ngele omvula ya loko nawa nomeya taga yi momilonga nomiishana, kooha dhomilonga ohaku adhika ku na omanenge ga ziza nawa nomavo ohaga kala ga mena momeya ga tya oongala dha sheneka nawa kombanda yomeya.

Opu na aanafalama mboka ye na iikunino yoomboga ano oto adja ne ye li miikunino yawo moka yoomboga taya sile oomboga dhawo oshimpwiyu taa tala uupuka mboka hawu li oombanga nokutudhamo iigwanga.

Oshilando pangelo sha Namibia ohashi iithanwa ovenduka. Oshilando pangelo shika osha tunga, oshina ne omatungo ogendji omaleleka naantu oyendji oyehole okuya koshilando pangelo, nando kuna ondjala ya memememe.

Aanafalama mboka haya munu oohi, kombanda yuundama wawo woohi ohaya tulako oonete, opo dhi keelele iiyagaya kaayiye momeya, omeya gakale galuudha dho dhikwatelwemo komikithi.

Ongandu oyo oshikoko shoka hashi adhika momeya shina oshipa shomakokonyoto. Oshikoko shika osha kotoka ohashi kala shiisitha nee shili pokaantenya toti oshasa ashike ngele oweshi hedha popepi nena otashi ku kwata.

Ope na omahala gamwe ngono ge li ga tungwa mombuga poondundu pomahala mpoka ohapa monika nawa. Omahala ngaka oga tungwa nawa lela po ohapa adhika uundama wokuyoga.

Aanafalama mboka haya munu oohi dhawo ohaya kala ye dhi topola muundama mboka oshoka oohi odhili omaludhi ogendji ohaye dhi topola oshoka opuna uuhi mboka uushona naandhoka oonene, uuhi uushona otawu vulu wu likepo koohi oonene.

Omahala ngoka geli mpoka puna oondundu aantu omo yehole okutunga, naatalelipo ohaa futu nee uuna taa ka lala pomahala ngoka.

Opena uuhilili mboka wu na uuzigo po opena woo mboka waana uuzigo. Mboka waana uuzigo oha wu liwa kaantu. Uuhilili owu li nee hawu kunwa kombanda yoonayilona.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya kala ye na uudhigu okutekela iimeno yawo, oshoka ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno nohadhi kala dhi na uumbululu mboka hawu kala tawu ndonda omeya.

Ngele toyi mehala mono hamu edhililwa iiyamakuti oto adha mo uupulakata mboka wa shangwa kutya mosheenditho shoye ino zamo, ngweye ino pumbwa oku thikameka ohauto yoye mpoka inaayi pumbwa oku thikama, ngweye ino pumbwa oku kakeka mehala moka.

Opuna ehala ndyoka lili moNamibia hali ithanwa taku tiwa Namin Naukluft Park, moka hamu adhika oongamelo, naatalelipo oye hole okuya kehala hoka, yaka tale, ohaya futu ne opo ya yeko.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa oha ya tekula uuyuhwena. Uuyuhwena ohawu tekulwa nee mehala ndyoka enene lyaandjuka nawa, nuuyuhwena ohawu pelwa mo iikulya nomeya opo wu vule oku koka wu ninge oondjuhwa oonene.

Mongashingeyi aantu ihaya longowe nokuheya nokuteta omwiidhi nomatemo koonyala. Ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka gena omatemo gandulukiwapo oku teta nokuheya omwiidhi.

Opu na iikunino mbyoka yokukuna omatama noonyanga. Nomiikunino muka aanafaalama ohaya kala ya pititha po ehala pokati lyokweendela uuna taya likola nenge taya tekele.

Mongaashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu okuheya omwiidhi ohaya longitha owala uushina mboka wa ndulukwapo okuheya noku gongela omwiidhi taguyi mongonga. Omwiidhi nguka ohagu ka landithwa po nee nenge gu pungulilwe iimuna yi yipewe pethimbo lyondjala.

MoNamibia ohamu kala oondundu, naatalelipo oye hole okuya mombuga moka ya ka tale oondundu. Ohaya kala ne ya ninga mo oopate dhoku enda iiyenditho yawo ngele taya ka tala oondundu ndhoka.

Opuna omahala gamwe haga adhikwa moondundu naantu ohaya tungu mo ne momahala moka naataleli oye hole okuya mo momahala moka ngele yeya oku talela po oshilongo.

Opu na uushina mboka hawu longithwa okuteta omwiidhi opo gu kale gu thike pamwe, omwiidhi ohagu tetwa kombanda e tagu yelekana e tagu kala gu thike pamwe. Aantu ihaya longo we nomatemo okuheya omwiidhi.

Mombuga ohamu adhika omahala ngoka gatungwa galonda geli pombanda. Nopomahala mpoka ohapu adhika uundama wokuyoga naantu ohaya kayoga nee muundama moka ngele yu uvu uupyu.

Opuna iituthi mbyoka hakutiwa olufuko, nuukadhona mboka opo tawu tumbu omagundji, ohawu falwa nee kolufuko, hoka haku kala kuna omukulupe haku tiwa oNamunganga, ngoka hewu pititha etanda.

Opuna omamanya ngoka ganinga po oondundu, nokoondundu huka ohaku kala owala kwatoka, kwaana nande oshimeno shasha, oshoka kakuna omeya ga gwana.

Aanafalama mboka ye na iikunino oye hole okweenda miikunino yawo nomapya gawo naanafalama mbaka ngele omapya gawo ga likapo ohaya kala ya geya.

Komunkulofuta ohaku adhika evi ndyoka lyomawe nevi ndyoka shapwa lya pepwa kombepo ohali ningipo oondundu, naantu oye hole nee oku kala yeli Kevin ndyoka taya dhanauka.

Pomahala mpono ha pu landithwa iikulya, osho woo omalovu, oha pu kala puuwanawa lela, oshoka oha pu adhika; iitaafula niipundi iiwanawa lela.

Mongaashingeyi aanafalama naantu mboka yena omapya, ihaya longithawe omatemo nii pululo yoondongi oku pulula omapya, ihe ohaya longitha omambakumbaku ngoka ha ga endelele noha gamana muule wethimbo ehupi.

Opuna aantu mbono haya munu oohi, aantu mbono ohayi ithana nee aantu mbono ye na uunongo, opo yeye ya tutwe omeya ngele otamu vulu ngaa okumonenwa oohi.

Aanafalama yamwe ohaya munu oondjuhwa, oondjuhwa ndhoka oontokele ohadhi munwa molwa onyama yadho nenge omayi aanafalama moondjuhwa ndhoka ohayi ilikolelemo iisimpo.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shoka oshinene miinamwenyo iikwawo. Oshinamwenyo shika oshi na omakutsi omanene, nomukati ngoka hashi longitha okunwa. Oshi na nee omakondo ngoka hagi ithanwa omatende.

Uundjamboma ngele owa thigwa po kooyina nena opuna aantu mboka haye wu tonatele nokuwu sila oshimpwiyu. Ohawu pewa nee omahini geli momandini opo wu vule oku koka.

Aantu mboka haa tekula oohi muundama wawo ohaa landa uundama moka haa tula omeya taa tekulile oohi dhawo. Nongele ya mono kutya odha koka ohaa kwata mo oohi ndhoka oonene.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu nokoondundu hoka ohaku kala ku na omwiidhi omushona nuuhwa uushona wuli mpaka naampeyaka oshoka mombuga iha mu mono omuloka gwa gwana.

Opu na aanafalama mboka haya munu oondjuhwa. Oondjuhwa ngaashi ndhoka oontokele, ohadhi muninwa onyama yadho, oshoka oondjuhwa ndhoka odhi na onyama onene.

Mongashingeyi aanafaalama iimeno yawo ihayi kunwa we mongalangala yomutenya ashike ohayi kunwa owala mootenda ndhoka oonene oondeendeeka pombanda dhi na oothayila dhokudhinda oonte dhetango niimeno mbika ohayi kala tayi tekelwa kominino dhomeya ndhoka dhili mombanda.

Miikunino wopaife aantu ihaya tekelewe nomayemele, ihe ohaya tekele nominino ndhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno dhina uumbululu mboka hapu piti omeya.

Aanafaalama mbono ha yamunu oohi, oha ya ningi uundama wawo woku muninamo oohi, ohaya kala nduno ta ye dhipelemo iikulya, nomeya.

Opuna aantu mboka ye hole okutungila kominkulolonga. Aantu ohaya tungile kominkulolonga molwaasho ohaku adhika ombepo ndjoka ontalala, ko ihaku kala ku na uupyu, ko ohaku adhika oombepo ndhoka dha nyata.

Oongolo odho iinamwenyo yi li moludhi lwoondongi. Oongolo odhi na omakonda omatokele nomaludhe no iha dhi tege omuntu ngele dhe mu mono oha dhi fadhuka po.

Mongashingeyi aanafaalama ohaa kunu iimeno yawo nopethimbo lyOkwenye, oshoka ohaya tekele iimeno yawo nominino ndhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno.

Aanafaalama mboka ha ya ningi oohi, oha ya ningi uundama wawo wo kutekulila oohi. Ohaa dhengelele ne iipilangi kumwe, nomeni lyiipilangi moka oha mu tulwa othaila ndjoja ha yi ka kala omeya opo oohi dhi vule oku tulwamo.

Aanafalama mbono haya munu oohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka, oha kwata mo dhoka oonene ya kalye na akwanezimo lyawo nenge ye kedhi landithe.

Opena omahala gamwe ngoka haga kala ga tungwa kominkulo dhomilonga, nohapu adhika nee omilunga odhindji. Aantu ohaya yi komahala huka opo ya ka uve ombepo ompe, yo ya ka tule omadhiladhilo gawo pomahala.

Aanafalama mbono haya tekula oohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka nodha adha oku liwa oha yedhi kwata mo yo ya kalye naakwanezimo yawo nenge ye kedhi landithe.

Opuna aanafaalama mboka haya kunu iikwamboga yawo.. iikwamboga mbika ohayi kunwa yili momutete nohayi kala yaziza nawa tayi mono omeya nuuhoho wagwana nawa.

Mombuga ohamu adhika oondundu oonene ndhoka dhana nando omwiidhi, kmwiidhi ohagu adhika gu li evi lyoondundu mpaka naampeyaka, nomo mbuga ihamu mono omeya ga gwana.

Mombuga ya Namibia oha mu kala muna oondundu ndho ha dhi kala dhina oma kololo, ga hokwa mo komeya. Oha mu kala ne mwa mena omiti mpaka naampeyaka, nomiti ndhoka iha dhi kala dhina omafo ogendji oshoka mombuga iha mu lokwa lela.

Mombuga yaNamibia oha mu adhika omuti ngoka hagu ithanwa taku tiwa oQuiva tree omuti nguka kagu na omafo ogendji nogu li gwa simana oshoka ohagu vulu okukala uule wethimbo ina gu mona omeya nomuti ngoka ogwa thanekwa koshimaliwa shoshilongo.

Aanafalama mboka haya munu oondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohaya kala yedhi tula momahala ngoka omanene, omatala. Noondjuhwa ndhika ohadhi kala dhatulilwa mo omeya geli muupokopoko niikulya.

Aanafalama mbono haya munu oohi ohaya tungu uundama woohi mboka hawu kala wa tungwa mosamende. Nuundama mboka woohi ohawu kala wa topolwa muukololo opo oohi dhi kale dha yoololwa moonkwawo dhimwe.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaye dhi tungile uundama mboka haya kala yewu topola muukololo mboka watungwa mosamende , nomondama ohaya tulamo omeya.

Opena aanafalama mboka haya munu oondjuhwa. Oondjuhwa dhika ohadhi kala nee dhili momatala ngoka omaleeleka gena oothayila pombanda. Omo nee hadhi pelwa omeya niikulya moka.

Ongalangombe oshinamwenyo shoka angala shafa ongombe opo shazi shilukwe ongalangombe oshoka oshina ooniga dhafa dhongombe. Ohashi adhika momahala ngoka gagamenwa.

Ondjuhwa yoshiwambo oyili ya simanekwa unene. Ondjuhwa ndjika ohayi telekelwa unene aayenda, ihayi tetwa nande miipambu ohayi telekwa yili ngaashi yili. ohayi liwa nee pamwe nekaka.

Aanafalama mbono haa munu oohi oyena uundaama mhoka haa Landa wa ningwa wo kumuna oohi hawu kala wa topolwa muukololo muukololo wumwe ohamu tulwa uuhi mboka uushona oshoka itawu vulu okutulwa mumwe noohi dhoka oonene.

Miiheke nande momithitu ohamu adhika iimeno oyindji ngaashi, mbyoka hakutiwa omangande. Na ohamu adhika ne uundjila mboka hawu kala weenda pokati kiihwa mpoka wa, wathinana.

Ope na aantu mboka ha tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tekulilwa nee omolwa onyama yadho ngaashi ndhoka unene ontokele nenge okugandja omayi. Oondjuhwa ohadhi pewa nee iikulya nomeya.

Oshimbombo osho shimwe shoka haku tiwa ongalamwithi yashiteni. Osha simanekwa unene yomuhoko gwaawambo. Unene aakwambi oye hole oshimbombo nayi . Aakwambi ohaya li oshimbombo noombuku nomboga.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya kunu we iimeno yayo pomahala gaandjuka ihe ohaya kunu momashina nenge kapena evi yotayi mono oonte okuziilila koolamba.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okutekela iikunino yawo, ohaa pompola owala omeya momilonga taga tondoka ne moondjila dhoofoola dhawo, opo gakale ganengeneka evi lyiikunino, iimeno opo yivule okukoka nawa.

Opuna uundama mboka woku munina oohi, opuna mboka ha wu fulwa mevi, po opuna mboka hawu landwa moositola. Ohawu kala nee wu na ominino mooha dhoku tulamo omeya, naantu ohaya munine oohi dhawo muundama moka.

Mombuga yaNamibia omu na oondundu naatalelipo ohaya kala nduno ya ninga mo oopate niihauto yawo, oshoka oye hole oku enda mo niiyenditho yawo.

Aanafaalama mboka yokumuna oondjuhwa. Oondjuhwa dhawo ohaaa kala yedhi tula kiikuku hoka haakala yedhi tulilako iikumbeti nohadhikala momutete dhategelela okupewa iikulya nomeya.

Aantu mongaashi ngeyi ohaya longo nupu oku helela iimeno yawo oshoka ohaya vulu okulongotha uushina mboka hawu tulwa owala omaholi ko taka tameke oku longa evi.

Opu na omahala ngoka haga adhika mombuga yaNamibia. Nomahala ngoka oga tungilwa po unene tuu aatalelipo mboka haye ya oku talela po oshilongo oshoka oga tungwa ge li pombanda opo omuntu wu kale to tala nawa uunshitwe.

Ondjamba osho oshinamwenyo shimwe shoka oshinene miinamwenyo iikwawo. Oshina omakutsi omanene, nomukati ngoka hashi longitha okunwa omeya. Oshinamwenyo shika ngele owe shi hindi otashi vulu shiku monithe oshiponga lela.

Aanafalama mboka ye na iikunino ihaya longo we nuudhigu okutekela iikunino yawo, ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno dhi na uumbululu mboka hawu kala tawu ziya omeya guuka mevi.

Opu na omahala ngoka hapu adhikwa pu na oondundu nomiti omifupi pomahala mpaka ohapu kala pweenda oondjila dhaatalelipo omo ne haya ende taya hingi oohauto dhawo ngele yeya okutalelapo oshilongo.

Aantu mongashingeyi ohaya longitha owala omashina okutsika iimeno yawo. Iimeno ohayi tsikwa ne momashina ngoka haga kala geli meni lyomatungo ihayi kunwa we mongalangala yomutenya nande.

Mombuga ohamu adhikwa oondundu nevi ndyoka lya thethelekana lyithike pamwe. Ihamu adhikwa nande oshimeno shasha. Oshoka mombuga ohamu vulu okupita oomvula odhindji inaamu lokwa.

Aantu mbono yena iikunino ohaya kala yiipyakidhila miikunino yawo moka, taya helele iimeno yawo yo taya tala uupuka yo yatudhemo wo iigwanga miimeno yawo yiwape okukoka nawa.

Aanafaalama mboka yokumuna oohi muundama wokumuna oohi, kombanda ohaya kala yatulako oonete dhoka hadhi kelele iyagaya opo yaye momeya moka yikakeke momeya yetele oohi omikithi.

Mongaashingeyi ehumokomeho sho lyuuka komeho nuunongo waantu ota wuyi komeho. Opuna aantu mboka yaya kosikola noyena uunongo wokudhinda omeya nokuga tutsa.

Aanafalama mboka haya munu oohi, ohaya kala ya topola uudhiya wawo moka muna oohi. Uudhiya ohawu topolwa oshoka oohi odhili omaludhi nomaludhi, po opena wo oohi dhoka ooshona inadhi pumbwa oku kala moohi dhoka oonene.

Aanafalama mbono haya munu oohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka ohaye dhi kwata mo. Ohaya kwata mo nee oohi ndhoka oonene ndhoka haku tiwa omapombo etaya ka lya nee komagumbo gawo taya ilatha.

Uuna aatalelipo yeya oku talelapo mo Namibia mehala ndyoka haku tiwa Etosha ohaye ndee ne mohauto moka taya tala iinamwenyo ngashi Ondjamba.

Mombuga ohamu adhika oondundu ndhoka dhina omamanya, ohamu adhika wo iihwa yamena mpaka naampeyaka ihamu kala iihwa oyindji oshoka ihamu lokwa lele lyo evi ekukutu komindhi dhiimeno.

Moombuga moka muna omamanya noondundu ohamu adhika oondjamba. Oondjamba iinamwenyo mbyoka iinene miinamwenyo iikwawo.

Opu na omahala gamwe ngoka ga tungwa mombuga nenge mokuti. Aatalelipo mboka haye ya moshilongo oye hole nduno oku ka lala komahala hoka.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika uumeno mboka haku tiwa uuiNara. Uumeno mbuka ohawu liwa koonyule dhuupaka, komukoho ngoka gwaayelele hagu adhika mombuga.

Opena aanafalama mboka haya munu oohi muudhiya wawo. Oohi ohaye dhi tula mo taya kala taye dhitulile mo iikulya nongele dhakoko ohaye dhikwata mo, opo ya vule yekedhilandithe yo yi imonene mo iiyemo.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu oku tekela iimeno yawo . Ohaya pombo owala omeya momilonga ngoka haga kala taga matuka moondjila dhoofoola.

Ondjuhwa yoshiwambo oya simanekwa unene oku dhipagelwa omuyenda. Ohayi pakwa po nee inayi tetwa nande omiisitiki yasha nangele ya pi ohayi tulwa nee metiti pamwe nomagadhi ngoka goongongo tayi pewa omuyenda.

Mombuga ohamu adhikwa oondundu osho wo omiti dhili mpaka naampeyaka. Omiti ndhika ihadhi kala dhina omafo ogendji oshoka ohapu piti ethimbo inaadhi mona omvula.

Opuna omahala ngno haga kala ga tungwa kominkulo dhomilonga, pomahala ngano ohapu adhika nee omilunga omile naantu oye hole okuya ko, opo ya ka vululukithe oomwenyo dhawo pomafudho.

Uuna omvula ya loka nelundu lya lunda nawa oondjuhwa ohadhi tudhwapo tadhiyi momwiidhi moka omo tadhi kala dha ninga uungundu tadhi pekapeka

Aanafalama yoohi ohaya tekula oohi dhawo moombali nenge muundama moka haya kala yedhi tulilamo omeya .Ohamu tulwa uunene uuhi mboka uushona nongele wa koko ohawu ka tulwa moohi ndhoka oonene.

Uuna toyi mehala moka hamu tekulwa iiyamakuti ohamu kala uupulakata mboka tawu lombwele aantu kutya moshiyenditho she ina zamo ye ina pumbwa okukakeka mehala moka.

Omagumbo gopamuthigukulwakalo ohaga kala gena omagumbo goomwiidhi , ndhoka hadhi kala dha dhikwa niiti . Omagumbo ngaka ogeli gasimanekwa.

Aantu mboka haya munu oohi momatale moka muna oohi dhawo ohaya kala ya dhengelamo iipilangi yili kombanda yomeya taya tulako oonete .ohaya endele nee kiipilangi hoka ngele tayape oohi dhawo iikulya.

Mongaashingeyi aantu ohaya longitha owala uunongo wa wo, moka haya mono koositola dhopaungomba ngaashi oku tekula oohi. Oohi ohadhi tekulwa nee dhili muundama mboka hawu landwa moositola.

Oondundu odho iinima mbyoka ya ningwa po komamanya gi ilonda kumwe. Omamanya ngono ohaga kala ga tenda ethimbo limwe noihaku kala kwamena nande osha.

Mombuga ohamu adhika omamanya ogendji ga yoolokathana, geli mpaka naampeya ka nomamanya ngoka ohaga ningi po oondundu.

Moondunda ohamu adhika iimeno mbyoka hayi vulu omu mena momamanya. Iimeno mbika ihayi kala nomafo ogendji opo yi vule oku pungula omeya ,oshoka mombuga ihamu lokwa omvula ya gwana.

Opena ofambulika dhoku ninga omatama, aantu mboka haa ningi omatama ohaakala yazala omanyala opo yakeelele okutula oombahiteli komatama ngoka taga kalandithwapo.

Aantu mbono haya munu oondjuhwa. Oondjuhwa dhawo oha yedhi tula kiikuku hoka haya kala ta yedhi peleko omeya niikulya nopevi ohaya kala nee yatulapo nee iiyagaya yoomwiidhi mpono hadhi kala tadhi hadha iikulya yadho.

Opu na aanafaalama mboka haya tekula oonkambe. Oonkambe odha simanekwa, oshoka odho iinamwenyo yimwe mbyoka yi na ondapo nohadhi zi wo omishila ndhoka hadhi dhanithwa oohango.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya landa uundama wawo woku tekulila oohi. Kuundama huka ohakukala kwatulwa ominino dhokutula omeya muundama moka opo oohi dhivule oku koka.

Opena omahala ngoka haga adhika geli mombuga. Pomahala mpoka ohapu adhika uudhiya yokumbwinda nuutaala woo woku gondja. Ngele aatu yu uvite uupyu oha yayi nee yaka yoge muundama mboka woku mbwinda.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno yawo mosaala ndhoka dhina oothaila pombanda , iimeno yawo ohayi kala ya tungwa yili momutete nopokati ohapu thigwa nee omahala goku endela.

Mombuga ya Namibia ohaku adhika omamanya ngoka goondundu opuna oondundu ndhokà hadhi kala dha mena omiti, ihe oondundu dhimwe omamanya owala haga kala ga toka kaakuna nande ishimeno shimwe

Aanafaalama mboka yena uundama wokumuna oohi, kombanda yuundama wawo ohaya tulako uunete opo wukeelele iiyagaya, yaaye momeya goohi.

Mombuga ohamu adhika oondundu ndhoka hadhi kala dha ningwapo komamanya . Ohamu adhika woo iihwa mbyoka ihayi kala yina omafo ogendji nomwiidhi omushona woo.

Mombuga ohamu adhikwa oondundu nomamanya ngoka geli mo nomwiidhi wo, guli mpaka na mpeyaka, nomiti wo dhili mpaka na mpeyaka kaadhina omafo ogendji, oshoka mombuga ihamu mono omvula ya gwana.

Aantu mboka haya munu oohi ngele ya kwata oohi dhawo ohaye ke dhi lya po nenge ye ke dhi landithe, opo ya vule oku imonena mo iimaliwa.

Mpoka efuta lya tsakanena nevi nomeya oha pu adhika omavi ngoka gomawe haga kala ga gongelwa kombepo eta ga ningi po oondundu. Naantu oye hole oku kahinga oohauto dhawo koondundu huka.

Mokuti ohamu adhikwa omiti dhoka omile odhindji, nopokati komiti dhoka ohapu kala puna omatondokelo gomeya haga kala gahoka momamanya moka, ganinge mo ondjila.

Aanafaalama mboka yoku muna Oohi ngele ya mono kutya Oohi dhawo odha koka oha yedhi kwata mo. Opo ya vule ya kalye nenge ye kedhi landithe. Oohi dhoka nee ongaashi omakende, ogo gamwe go moohi dhoka dhi holike.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya tungu uundama moka haya tekulile oohii dhawo. Uundama mbuka ohawu tungwa nee mosamende nomo muundama mono ohamu tulwa omeya noohi.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno yawo momatala ngoka ge na omathayila pombanda, pokati kiimeno ohaya thigi po ondjila. Omo ihe to adha taya ende miimeno moka taye yi tala ngele oya koka nawa.

Oondjamba ngele dha thigwa po kooyina opena aantu mboka haye dhi tonatele nokudhi sila oshimpwiyu. Ohaye dhi pe nee omahini haga kala geli momandini.

Opena uundama mboka woku tekula oohi. Muundama moka ohamu kala mu nee muna omeya nohawu kala wa tulwa moma lugumbo goo ndhalate, nokooha dhuu ndama mboka ohaku kala omwiidhi gwa ziza nawa nomiti dha ziza nawa.

Aanafaalama mjoka ye na iikunino, iimeno yawo ohaye yikunu miikunino moka yatula mo iiti opo omatama gavule okumena galandula iiti.

Mombuga ohamu adhika oondundu nomwiidhi omushona niinamwenyo niimeno iishona yili mpaka naampeyaka. Ohamu kala mwambugala lelalela.

Oonkwandambi odho dhimwe dha simanekwa momuhoko ngoka gwaawambo. Okwatiwa wana ontanda aanuwa kuno ongombe . Oongombe oha dhidhipagwa ne pituthi mbyoka yoosa nenge yoomanyanyu.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu una taya yekele iikunino yawo ohaya kutha owa oopaipi ndjoka onene tayi ululwa oombuthulu yu uka moondjila dhoofola nomeya taga kala taga tondoka moondjila moka.

Mongashingeyi aantu ohaya longitha uushina mboka hawu tulwa omahooli ko taka tameke taka fulu mevi taka nengeneke evi ngoye otoya owala watya ombuto tokunu oshoka evi olya nengena nale.

Omambakumbaku mongashingeyi oge na omatemo ga yoolokathana, pu na omatemo ngoka haga vulu okupulula momamanya osho wo omatemo ngoka haga vulu okupulula mongwena.

Mongashingeyi aantu ihaya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya, ihe iimeno mongashingeyi ohayi kunwa owala momatungo moka hayi kala tayi tekelwa, yo tayi mono uuyelele oku zilila koolamba.

MoNamibia omu na oondundu. Moondundu ohamu adhika omwiidhi omushona ihamu kala muna iimeno oyindji naatalelipo ngele taye ya moshilongo oye hole oku keenda moondundu.

Aantu mongashingeyi ihaya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya nenge mevi, ohayi kunwa owala momashina ngoka haga kala geli momatungo, yo tayi mene nee nawa, yaziza nawa tayi mono oonte okuzilila koolamba.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya landa uundama woku munina oohi . Muundama mbuka ohaya tulamo nee omeya.

Opuna aanafaalama mboka yena iikunino yoomboga, aanafaalama mbaka ohaya kunu nee oomboga dhawo dhili momukweyo, no pokati ohaya pitithapo omahala , mpoka haya vulu , ngele ta yedhi tekele.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ngele yakwamo oohi dhawo muundama wawo yekedhi landithe nenge yakalye ndele oyewete kutya oohi ndhoka odhina omayi ohaya thinamo omayi mohi tayega shuna momeya opo gaka tendule uuhi.

Aantu mboka yena ohokwe nehalo lyokutekula oohi ohaya tungu uundama nosamende yatungilamo ominino dhoka tadhi kala tadhi tula omeya muundama moka. Opo oohi dhivule okukala mo, oshoka oohi itadhi vulu okukala mokuma moka kamuna omeya.

Opu na omahala mpoka hapu adhika pu na oondundu nohapu adhika omiti omifupu. Ohapu kala nduno pwa totwa oondjila kaatalelipo yoshilongo oshoka opo haya ende niitukutuku yawo.

Aanafalama mbono haya munu oohi ohaye ya nduno puundama wawo mpoka taya kala ya tala nkene oohi dhi li muundama mboka tadhi ende dhi li momeya omayelele.

Aantu kwali haya kala mokuti yomuhoko ngoka gwaayelele haku tiwa Oonyule dhUupaka okwali haya thaneke komamanya iinamwenyo mbyoka kwali haya dhipaga.

Opena aanafaalama mboka haya munu iikombo oshowo oonzi. Oonzi odha talikako onga iinamwenyo iiwanawa naantu oyehole okumuna oonzi .

Onduli osho oshinamwenyo shimwe shoka hashi adhika momahala ngoka ga gamenwa. Onduli oyina othingo onde noongolo oonde, noshinamwenyo shoka ohashili omafo ngoka geli pombanda yomuti noshinamwemyo shika esiku tashi valwa olyo esiku tashi ihulupo pevi.

Oonyanga ndhoka oontiligane odhili dha simana unene, oshoka oonyanga ndhoka odhina iilonga oyindji . Ohadhi longithwa okupanga omashikisha dho ohadhi longithwa woo oku dhogeka omihoka

Opena oofabulika dhimwe dhoku longa nomatama. Naantu yamwe yoku longa moofabulika moka ohaya kala ya zala omakalaganya omambulawu nuugala komitse. Omatama ohaga kala nee ga pakelwa keshina geli momukweyo.

Mombuga ya Namibia ohamu kala muna omamanya ngoka ga ningapo oondundu, nomamanya ngoka gena iitandu iishona ohaga kala gi igongela pevi lyondundu. Ohamu adhika woo iimeno mbyoka hayi mene momamanya ngoka goondundu kayina nando omafo.

Mongashingeyi aantu mboka ye na iikunino iinima yawo ohaye yi kunu pamuthika gopombanda. Hayi kunwa owala momatala moka hayi kala ya mena ya fa yi li koolaka.

Aanafalama mboka haya munu oondjuhwa ndhoka oontokele. Ohadhi muninwa nee molwa onyama yadho nosho wo ohadhi vulu okuvala omayi ogendji taga ka landithwa po.

Aatalelipo mbono hayeya moshilongo mombunga oha ya kala ya ninga mo oondjila, moka haya ende niiyenditho yawo taya tala uushitwe nkene wuli.

Mombuga ohamu adhika oondundu odhindji ndhoka dha ningwa po komamanya nomwiidhi omushona guli mpaka naampeyaka.

Aanafalama mbono haya munu oohi ohaya kala yedhi tungila uundama mono ha yedhi tulilemo omeya, opo dhi vule okukoka nokuvala.

Aanafaalama mboka yoku muna oohi ohaya kala ye na uundama wawo woku muna oohi, moka haya tekulile oohi dhawo. Ohaya kala nee ya tula mo omeya niikulya.

Olundji aanafaalama ohaya longitha ominino ndhoka ominenenene hadhi tsuwa oombululu, tagu tulwa pokati koshikunino nomeya taga tondoka nee noshikunino niimeno ohayi kala ya hapa nawa ya ziza nawa, oshoka oyina uuhoho nomeya ga gwana.

Aanafalama mboka yokumuna oohi ngele oya mono kutya oohi dhawo odhi li mo dhakoka moondama moka haye dhi munine, ohaya kutha oonete opo yedhi nete mo ya vule oku ka lya momagumbo gawo nenge okukalanditha, opo yi imonene mo iiyemo.

Mombuga ohamu adhika omavi ngoka haga kala gatoka kagena nande omwiidhi, oshoka mombuga ihamu mono omeya, mo ihamu lokwa lela. Aatalelipo oye hole nee oku endamo.

Aanafalama mbono yokumuna oohi, oohi dhawo ohadhi kala nee muundama mboka wa ningwa po nosamende nohadhi kala dha koka nawa oonene. Aanafalama mbono ohaya opaleke nee momeya mono mu na oohi, opo dhaa vule okukwatwa koombakiteli.

Aanafalama mboka yokumuna oohi, oohi ohaye dhi tekele muundama moka haye dhi munine nuundama mbuka ohawu kala wa mboolelwa omipayipi dhomeya ndhoka hadhi kala tadhi tula mo omeya muundama. Nokombanda ohaya kala ya siikila ko, opo momeya kaamu ye iiyagaya.

Opuna Aanafaalama mboka haya munu oohi. Oohi dhawo ohayedhi munine muundoloma moka haya kala yatula omeya. Muundoloma moka ohayedhi tulilemo iikulya.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa, oondjuhwa dhayo ohaya kala ihe yedhi tula muukololo moka hadhi kala dha pakelwa dhi li momukweyo, nokomeho guukololo hoka ohaku kala ku na etemba lyomeya.

Opena omahala ngoka haga adhika geli mombuga ga tungwa geli pombanada. Naatalelipo oko nee haya yi komahala ngoka ngele ya talelepo oshilongo. Opo ya ki iyuvithe nawa yo taya kala ya tala etango taliimo nuushitwe uuwanawa.

Aanafaalama yokumuna oohi ohaya fulu uundama woohi, nokohi taya tula ko oothayila, yo taya tula mo omeya muundama moka taya tula mo oohi dhawo, taye dhitulile mo iikulya opo dhivule okukoka nokuvala.

Aantu mboka yena ohokwe nehalo lyokumuna oohi ohaya fulu iilambo kohi taya tulako ihe osamende ndjono hayi tungwa mooha taya tulamo omeya noohi.

Otu na aanafalama mboka haya munu oondjuhwa. Oondjuhwa ndhika ohadhi kala nee odhindji. Opu na oondjuhwa ndhoka ihaadhi mene omafufu komitse haku tiwa ooethingo. Noondjuhwa ndhoka odhi li dha pumba mongashingeyi.

Mbonga hayakunu iimeno yawo mongashingeyi ihaya ti otaye yi kunu yili mevi puuyekeke, ihe ohaya vulu okuyi kuna momambamba geli meni lyetungo.